Ekifo ekibonheka obulungi era nga ekifo kinho ghaligho amabaale kumbali eluyi lunho nga nhi kwibaale elndhi lityeime ku abasaadha basatu mumbali mwaibwe eliyo embalasi etyeime ku omuntu nga aye tabonheka bukalamu.

Enhanha enhurugufu einho ate nga nnhingi inho dhitereibwa mu bisero mwe batera oku dhitera nga dhiva mumusiri, enhanha dhinho dhilibwa nga mbisi ate era dhalibwa nga nfumbe. Dhitela inho okukola supu omulungi mwivaa singa nga dhiva dhifumbilwamu.

Emikonho egyo omuntu nga mu kibatu kye ekyo mukonho omulala mulimu ensigo era ensigo dhino dhibonheka nga dha dhuuma.

Endhovu enhingi enho, endhovu dhinho nga dhikunga nhile mukifo ekilimu eisubi esule sule nga lyalanka nhilivu, endhovu dhinho dhili mukulyaku isubi era nga ndhala ku dhinho eteile eisubi mumunhwa gwayo, kumbali okwe ndhovu dhinho kuliku emiti edhiliku amakola gakilagala.

Ekizimbe ekinhenhe nga ate era kibonheka bulungi nhi ghankubele nga kibonhekela ghala nga ogyayo ova enho ghaligho emiti edhe misansa era nga kibonheka nga binho binhazi. Ebinhazi binho bilibwa ate nga ekizimbe kinho kibonheka oti isinzizo.

Ensoghera, ensoghera enho eliku amaiso gayo mamyufu erimu langi endhirugavu, emyufu nhe ndheru gha mutwe mutwe era nga eliku amaviri oba amaghagha amata gavu. Egwire ghagati mu kimuli. Ebimuli ebindhi bitera okugwamu ensoghera olwe empunha yabyo era ekimuli kinho ekigwiremu ensoghera enho kya kyenvu nho bwirugavu irugavu ghagati ensoghera gheli.

Omukazi omuzungu agalamilire kukitanda eky'abalwaire era nga ghano ghaliwo ebyuuma bikabwidhibwidhi ali kutangazibwa munda era nga amutangaza atangaza bwabona byali kubona munda

Emindhi erinha ebituli ebingi era nga eriku omunhwa omulala nhe bituli ghebata taba bitanu. Emindhi enho yaghumbibwa mwiitosi era nga ndhilugavu

Endhuki edhiri kufuluma bwedhingira era nga wedhiri kufulumera ghaligho ekituli nga mundha mwakyo mulimu langi endhirugavu ate nga kuliya ghano ghakitaka taka. Endhuki dhino dhikola omuzinga era nga gwavamu omudhenhenhe era endhuki dhino dhiruma singanga oba odhirumbagaine.

Abantu kamaala bakunganhire mukifoo agali amaadhi era nga abandhi bali mu maadhi bali kusulamau amalobo okusobola okuloba ku bye nhandha ate abandhi bali kumbali egho mukyanga eriyo lunho era nga buli muntu ali bubye.

Omusaadha ayemereire ku bibale ghaigulu ebiri mu maadhi, ebibale binho birugavu nga nhi mwenhe ali mu birugavu byerere. Amaadhi gakuba ku bibale kunho ga saambuka era nga ghaligho langi endheru ebonhekera ku maadhi ghe bibale ghanho, nha maadhi eriyo ere gali mulangi ya bululu nga kuliku nha mayengo yengo.

Omukonho ogw'ekisolo ela nga kinho ti kindhi, eba nsudhe kubanga nh'efanhanhya nh'omukono gunho ela nga guli mu langi ndhilugavu, kuliku amaviili. Kibonheka nga ekisolo kinho ghekili kughanhikila omukono ghaligho eisubi elili mu langi eya kilagala.

Abaana abaghala nha balenzi batyeime mwidinhisa era nga baveire ebivalo ebyendaghulo balinha kyeba lingirile, omwaana oghundhi abeeze mmwaana mwine era nga nho mwaana gweba beeze yenha alingirile eluyi nho lulala olwo.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

Eisamba ely'amagyani. Eisamba linho inhenhe inho ela nga amagyani ganho makulu gali mu langi ya kilagala ghonhaghonha. Amagyani ganho gaidha ghanhogebwa, gatwalibwa, gakazibwa ate gaseebwa, gateebwa mu bintu mwebagatundhira ela nga gavamu esente ate ganhomela inho ku kyayi oba amadhanhi.

Ekizimbe kya kalina kye bakaali okumaliliza, nga ekizimbe kino kighanvu, kikaaliku emiti ne bitimba byebakisibaku. Bwotwaliliza amaiso kumbali ele olengela ebizimbe ebyamala okuzimbibwa, ela nga mulimu nh'ebisimbe ebili mu langi eya kilagala

Ebighuka ebikolera aghalala nga binho babyeta endhuki, endhuki dhimanhikibwa inho mukwendha ebimuli ate era nhi mukugha abantu omudhenhenhe dhebunze mukifo kilala era nga dhili mulangi eya kyenvu nhe ndhilugavu.

Abavubuka ab'eighanga elindhi bali mu kwegezaamu emizaanho dhaibwe ela nga oghundhi abuuse mu ibanga. Bavaile ebyambalo ebyaibwe eby'obughangwa nga binho ti bindhi, besiba dhi leesu ku mubili gwaibwe ela nga dhili mu langi edh'endhaghulo.

Omukazi omuzungu ali ghalala nh'abaana be ababili, omughala nho mulenzi era nga balinha ekitabo kyebali kusoma bulungi inho.

Endhuki egwile mu kimuli ghagati, ghagati ghe kimuli kinho ghaligho langi ya kyenvu ate nga ekimuli kyo kyenhe kili mu langi endheru. Ebimuli binho bibonheka bulungi ela nga ghebiba ghayuma okuba, ate nga nh'endhuki dhinho bwe dhigwa ku bimuli binho ebimuli biganhulwa nh'endhuki dhibaaku byedhinonagho okutwala ku bikambala byadho okukolamu omudhenhenhe.

Amaadhi agayuyika nga gava munsozi gali kuyuyika mumwala era nga kumbali ni kumbali amaadhi gano mwegali kufuluma ghaligho amabaale ni kumabaale okwo kuliku emiti n'eisubi ebiri mulangi eyakiragala.

Enhandha nga amaadhi gayo gabonhekeire mu langi ya kyenvu olwe'mbera yo bwire kubanga endhuba elyoti eri mu kugwa. Ku maadhi kunho kuliku elyato era nga elyato elyo lili mu langi endhirugavu kuliku nhe buntu ebindhi kamaala.

Omwiga omunhenhe ela ogubonheka obulungi. Omwiga gunho amaadhi gagwo gafubutuka mu lusozi ela nga gayuyika mu ngeli ey'ekiyughililo. Kumbali nhi kumbali kuliku ebisimbe ebili mu langi eya kilagala nh'olusozi oluvaamu amaadhi ganho.

Enhumba edhazimbibwa okulala okulala ela nga bwodhetegereza dhili oti dhifanhanha, kibonheka nga enho balakisi ela nga dhazimbibwa ku lusozisozi. Enhumba dhinho dhibonheka bulungi ela nga bwoyongerayo amaiso embeli ele eliyo emiti edhiliku amakoola ga kilagala

Omukazi atyaime obulungi nga avaire ekiteteyi ekili mu langi oba ekifanana nhe eililiba elye'mpala agemye kwi buuga era nga eibuuga linho lili lya kitakataka. Omukazi onho ye swireku akalesu ku mabega era nga ateireku akamwenhu mwenhu einhuma ghe eriyo obubuuga obu tonotono.

Abantu nga banho ti bandhi bavubuka bagheraku era nga basinzirile bagemye ekitimba bali kisika mu maadhi, ghebali bonabona bavaire empale enhimpi era nga amaadhi galiku amayengo nhi kumbali enho eriyo omukyanga omweru.

Akenhandha akakozesebwa okulaba ebyenhandha ebinhenhe mu maadhi nga kaliku eilobo ghansi ghamukila gwako kaghanikibwa n'omukono ogw'omuntu ela nga omukono ogw'omuntu gunho guvaile ekyambalo ekirugavu, nh'amaadhi galigho ela nga galiku amayengo.

Amalobo amalongose gaamu nga gali ataanhu bagasigiike ku buti obwelu obwakubibwa mu kifo kinho. Ela nga embeli ele eliyo amaadhi.

Ekinhoni kyebeta kaloli nga era kino kirina ekisakiro ekinhenhe kyemeraire mungere eyokufukamira era nga kiri mulangi endhirugavu, kiri n'omunhwa omughanvu nga ate gwakitakataka.

Abaana babiri bemereire mukagira akatonho nga kumbali kwako kuliku eisuubi, abaana banho bakubye omugongo ente era nga kibonheka badhye kulisa nte dhinho. Munte dhinho mulimu enderu, endhirugavu nhe ndirugavu erimu eibala elyeru era dhonha dhiko tamirire dhirikulya eisuubi.

Omusaadha omufumbi gha chapati, availe akafuulano ka kyenvu akalimu ebimyufu nh'ebilugavu, nga bili mu ngeli ya bukoloboze ku mikono nhi ku mabega. Ali kuzinga chapati esikilwaamu eigyi. Ela nga ghaligho nh'enhanha nhi kabegi omusalesale gwali kuzingilamu.

Endhuki esitwire amaghagha gaayo ghaigulu nga elimu langi endhirugavu nh'eya kyenvu, egwire ku kimuli ekya kakobe, ela nga kinho ekimuli kibonheka bulungi inho. Endhuki enho egwa ku kimuli okunhonha omubisi, okugya okukola omuzinga gwayo.

Abalenzi abato ab'ebyemizaanho ela nga banho basambi ba mupiira. Banhumye mu byambalo byaibwe ebili mu langi eya kasayi omuli endhelu nho bupale bwaibwe obwa bbululu era nga bavaile engaito edh'endhaghulo mu langi mu bigele byaibwe. Bali mu kisaghe ekibonheka obulungi ela nga ghagati ghaibwe ghe bakungainhe ghaligho omutendhesi omusaadha aveire engoye edhili mu langi endhilugavu.

Embogo enhingi eino nga dhiri mulangi endhirugavu dhona dhona bwedhibonekera dhiri mulwangara olulimu eisubi eryakala kiboneka nga omusana gwaaka inho era edhuba evireyo eraze erangi ibiri emmyufu n'eyakenvu.

Ekifo ekibonheka obulungi nga era ekifo kinho kibonheka oti kya nsozi sozi kubanga bulimu ebiko nho bunhinho olengera amayumba eluyi lule agazimbibwa nha mabaati agendha ghulo ate nga nhe bisimbe ebirigho biliku langi eya kilagala eghumuza amaiso.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

Omusaadha omuvuzi gha piki piki atyeime kupiki ye eli mulangi emmyufu, aveire esati yakapere nhe mpale empanvu. Kumbali kule kuliku eiduuka eli tundha ebintu ebyendaghulo nga ghamberi ghalyo ghali kubita gho omwana ogho bughala ali mukivalo ekye isomelo